Dagate yineemmo woyte umise bude afidhinotta umiseha balchoomma ,ee wolerira hattore baala afidhe heedhanotta dagate yineemmo mitu minira eani miteni heedhanotta maatete yineemmo

Ama'note yineemmoti kirsitinu ama'no hattono wole mannomite Ee umisi xawisate hasire giddo wole ama'ne heerano hakkoe ama'note yineemmo yaate